To lose weight faster by Doctor Ken Fijoka. E con talk say losing weight quickly and safely require combination of healthy habit and strategic planning. According to Doctor Ken Fijoka when be renown expert for obesity treatment. E con give some effective tip wey go help you achieve weight lose. Understanding the science of weight lose, Doctor Fijika con talk say when you gain weight your body go always try to return to its heavier state. Dis na because weight lose dey trigger homonal changes. When they stimulate hypertite, e go make you increase the way wey you take dey chop food. The key principles for successful weight lose. One na resistance training. You go incorporate resistant exercise into your walk-out routine as dem dey very essential for building muscle and boosting metabolism. The second one na aerobic exercise. If you dey do aerobic exercise such as kajol, e dey crucial for burning calories. E go con make you dey shake palms too. The third one na healthy eating habit. When you form healthy eating habit, make you focus on, unprocess food like fruit, vegetable lim protein and whole grain. Avoid sugary drinks and food when dey high in sugar and salt.

Safe di k, safe di k, safe di k, safe di k, safe di k, safe di k. hello na me safe di k oh, we come here come teach children wetin dey go do wen dey dey emergency situation make we first tell dem we get different types of emergency, one na fire, two na hurricane, three na tornado, four na di pesin fit injure so dey e good wey dey know who to call wen dey enter trouble. One na make dem know how to call nine one one wen dey dey on emergency, two na make dem know dia parent phone number incase dey enter any problem, three na make dem know dia house address so dat wen dem comot dey get any wahala dey fit go house, four na make dem know where dia family dey meet so dat if any problem come outside dem go run go meet dem so make una dey well oh, good job make una dey dey safe. Safe di k go see una next time, una bye bye oh make una dey safe.

Today, today we dey talk about how we fit treat cold. And you go find out sey, how to treat cold e dey simple and easy. One na make you get plenty rest because the body need dat rest to fit fight infection so dat the person go quick get well. The second one na to drink plenty water, tea warm soup wey go help dey reduce the way when the nose take block. Den you fit use over the counter medicine. Medicine wey you fit buy from chemist or pharmacy. You fit buy pain reliever like ibuprofen. E go help reduce the headache and fever. Den you use saline nasal spray. Dis one dey help wet the nasal passages. Den e go con reduce the way the nose take block. You go con gargle with salt and warm water. Dis one, you go put salt for inside warm water for cup. Use am dey gargle. Dat dis one na incase you get sour throat. You go con practice good hygeine. When we dey talk about dis good hygeine, wetin we mean here be sey you go wash your hand with soap and water everytime. So dat the virus, the cold virus no go quick dey spread. Den you go con avoid how you take dey come close to people. So the disease no go too dey spread from one person to another.

Today we wan teach una how una fit take care of una wounds, una cut and grazes. Cut na di one wey cut dip go inside oh why grazes na di one wey don strach di body, wetin you need know na you go clean am wen you don clean am, you go kon dry di cut den if you get hand gloves you wear hand gloves too you go kon apply pressure where di wound dey, you go raise am up oh and you go kon dry am wen you don dry am finish you go kon use tera gurse take dress am so dat infection no go enter inside, if you don dress am finish e go go for few days but if you dey fear sey infection fit enter di injury you go tell casualty pipu make dem help you call medical pipu wey go take care of di injury so dat wound so dat infection no fit enter inside. Dat na how to take care of your graze and wound wen you get am, dis one e simple you fit take care of am for house sef.

Now we wan learn how to treat fever. Na six things you go take know sey person dey get fever, one na high temperature, di person temperature pass thirty nine degree celsius, two na pale skin, three di person go dey get headache, four di person go dey get leg pain, five di person go dey get cold and e go dey shiver dey grind in teeth na so you go take know sey di person get fever, wetin you go come do, you go come check their temperature, wen you check their temperature sey e high well well like thirty nine degree Celsius, na thermometer you go use check am oh, you go come give cold drinks den you go come give paracetamol. But if di pikin dem dey under sixteen years, make you no give dem drugs wey get [2] for inside. so if you do all dis one, sey you feel sey di condition nor change, you go seek for medical advice, or you go call [2], NHS dem go tell you wetin to do, or you fit still call an ambulance, so dat dem go come carry di pikin go hospital. Den if na small pikin, all dis small omomo so you go prepare for treatment of seizure, because fever dey give doz kind things well well. So we sey [2] wetin you go take look out for for malaria, high temperature, pale skin, headache, leg, cold and shivering. Na all doz symptoms na im you go take know sey di person get malaria. So remember, you go check di temperature with thermometer, if e pass thirty nine degree Celsius, you go give paracetamol, [2]

wen you don find out sey you get belle, dis na important tins wey you suppose get ready before you dey go born. Number wan be sey you go go meet dokinta wen dey see for women. Den you go keep de following tins ready; your family history, you go kon go for test and check-up. Den number three, you go kon register for an ten atal classes, for der dey go kon teach you how you go take dey give pikin breast. Den go give you de tips for breastfeeding and de technique wen your breast go dey do wen you dey labour. Four, you gokon go join an ten a wetin dem dey call an ten atal tok, der you go kon go visit labour room where dem take dey born de children, come visit de labour ward you go kon see as dem be. Five na wen you suppose know wen to go to hospital, dat is, when belle don dey pain you, you know wen to go to hospital. Wetin you go carry go, you go carry your hospital document, your marriage certificate, your ID? identification card and passport den cord for blood collection. den hospital bags for you and baby. Den anoda wan na you go dey practice self care, you go eat healthy meals, dey do exercise, if you get any concern about your belle make you call your dokinta for women.

Room health care assessment dey make pipu no dey worry on how you go take go doctor office or transport wey you go take go, e dey give di pipu time to take ask question den you and your nurse wey go come visit you for house go kon talk tory well well about your health condition, di nurse go kon check your body kon know your history, kon check your medications, kon do physical examination for you una go kon discuss your health di needs wey you get. Di in health care assessment na all about your time becos some pipu no get time to go health, go meet doctor to go talk as dia body dey do dem but dis health assessment dey make am easy for pipu wen di nurse go kon meet you for house you go kon tell am everytin concerning your health, den after e don check your body finish know wetin dey do you, wen e go kon do di test finish di result of do assessment dem go send you dey go kon still send go give your doctor with wetin dem recommend wey go improve your health wey go improve your health, dis dey help di doctor keep di records up to date. Di service dey elep pipu dey agile and e dey save dem time and money.

Dis na how to learn how you fit stop HIV, if you dey sexually active talk to your partner about di HIV option so una go dey use condom every time wen body do una gikigiki so dat una fit reduce di risk of HIV and all dose yamayama disease, all dose STD, gonorrhea and syphilis. Condom fit also help prevent unwanted pregnancy, so your partner sey you know how to protect both of una alway dey tell am about condom sey if una use condom una go fit prevent HIV. And dey make sure sey every time wey you dey comot you dey get ready for your check list sey condom dey inside before una dey comot becos you no know wey di night go carry una go where una go shuk shukushuku mey una no go carry HIV. With dis we fit stop HIV togeda so make we dey try dey put condom for our bag anywhere wey we dey go so dat we no go carry yamayama disease.

Dis na to learn di first aid gesture wen you see case of nose bleeding, wen you see pesin wey im nose dey bleed di first tin wey you go do na to tell di pesin make e sit down wen im don sit down you go kon ask di pesin make e bring im head come front, di reason why you dey tell am all dis one make e bring im head come front na make e for no swallow di blood den you go kon give di pesin clean handkerchief make e take clean di nose you go kon ask di pesin make e pinch di nose with im thumb and four fingers for ten minutes, dis ten minutes so e no stop am make e fit no breath oh e go dey breath through im mouth as you dey do all dis ones so na make di nose bleeding take stop if di nose bleeding no stop make you seek for medical advice or you go carry di pesin go meet doctor so dat dem go give am medical at ten tion so dat di nose bleeding go kon stop.

Today we dey, today we dey talk about how you fit react when house dey burn. Number one na to stay calm. Remain calm and think clearly to ensure sey safe evacuation go take place. Two na to alert others. One family member or others for the house about the fire issue. Three na to call emergency. You go call emergency service. Dial their local emergency number. 911 or your local number outside your house. Exiting house. Check door before you open the doors. Touch dem with back of your hand to ensure sey e no hot. Stay low. Crawl and stay low to the ground so dat you go avoid inhaling smoke and toxic flames. Three na to use the safe exit route. You go find where the safe exit route dey. You go con identify am. Atleast to take exit the route. Find out the exit route. Where the thing dey and dey always dey practice to use am. Another first aid gesture na when fire burn you. You stop drop. You roll if the person cloth dey on fire. You instruct the person make e stop to dey move. Make e roll for ground or you use fire or you use fire extinguisher.

Malaria dey kill children wey wey for Africa, as world health organisation talk say malaria dey kill thousands of children every year for Africa and malaria na sickness wey dem fit cure wen you give di pesin the correct medicine. Now research monitoring community don dey make sure sey pipu wey dey stay for remote remote villages wey hospital no dey, dey get the right drugs now. For now Nigeria dey front front fore front for among di African countries wey dey try see how dem go take stop dis disease and to dey save lives.

Malaria infection don dey on di rise for Nigeria for like dis now people wey dey work for lab don dey find as dey go kon take stop dis killer disease for Nigeria and dat killer disease dis tin na plasmodium parasite naim dey cos di malaria, di disease dey responsible for more than fourty percent of pikin wey dey die and e dey kill thirty percent of dia mama too despite sey di recent diagnosis wey dey for rapid diagnosis testing don increase di chances wey go dey make pipu dey live don talk say di advantage of di testing be sey you no need microscope wey you go take dey find di disease or e no need somebody wey dem train wey go sabi use di microscope and e no need light dat means electricity so e go reduce di cost of wen dey take dey test am. Di testing don rise with twenty percent for Africa over di five years, e kon still talk say for kano sey di rise of di malaria parasite kon increase well well sotey hospital and pharmacy everywhere for October kon dey with pipu wey dey suffer from malaria.

Mental health awareness, we know sey physical health dey important but mental health na still di same tin. We need to take care of our mind so dat we fit dey feel di way we want to feel so dat we go fit enjoy our future. Mental health na about how we take dey look after our thoughts, feelings and emotions so we go dey well to fit dey cop with every day life and dey happy with pipu wey dey around us. E dey gud to take care of our mental health oh like di way we dey take care of our body wen we dey sick, like if you get wound now for body you go take, e dey easy to take care of am so you go

Today we wan talk about mental health campaign. We con talk say the objective for the mental health campaign na one, Mey we raise the awareness. Make people know about mental health issues. Two na to reduce the stigma when dey near mental health illness. Three: You oh con encourage people make dem dey seek help, dey look for help and support. Four: Make dem help dey promote mental health wellness and self care. Our target, people wey we con target now na Young adult wey be from eighteen to thirty. The second people na general public. The third na mental health professionals. People wey sabi about mental health problems Den the big message wey we wan send na mental health matter. Two na mental illness. Na common and treatable disease. Den three na make we find help as help sign of strenght. The other one con be self care and mental wellness. Say e dey essential. So, how we wan take do the campaign na? One na social media. We go con lunch socail media campaign. When we go con dey use the hashtag, mental health matter. We o con share personal experiences and testimony.

Today we wan talk about microbial contamination tracking for water. We get the traditional method When e dey culture base method growing micro organisim for laboratory. So dat de fit identify and quantify dem. Second one na bio-chemical testing. You go identify the micro organism base on their bio-chemical reactions. The third one na the microscopic examination. Dis one na visual examination of the water samples for micro organism. The modern method na the polymerase chain reaction. When they dey in sequence to detect the micro organism. The second one na the quantitative PCR. When they measure the amount and specific DNA sequences to quantify the micro organism. The third one na the next generation sequencing. When they identify micro organism by sequencing their DNA. The fourth one na the biosensor. When you dey use the biological molecule take dey find out or detect the organism. The other one na the flow of cytometry wey dey count the and analize the micro organism base on their physical and chemical property

Here na the over view of the mobile health inmate as a frontier in the community health care for hamilton. We con talk say the benefit dey increase accessibilty. Dis one now, dem dey reach underserve population for the rural or urban area. The second one na convenient. E dey provide health care service for community, event, school and work places. Three be sey e dey cost effective. E dey reduce health care cost. So e dey provide preventive care and early intervention. Another one be sey improve health care outcome. E dey enhance improve health care. And e dey also enhance health care education, screening and how dem take dey manage the diseases. Services wey dem fit dey offer. One na primary care. Like routine check-up. Dem dey do vaccination and also chronic disease management. Dem con dey do health care screening. Like checking of blood pressure, glucose, cholesterol and check-up. Ern health care education dem dey counsel people about disease prevention and wellness.

Today we wan, today we wan talk about mobile care unit. We get different type of mobile care unit. We get the emergency response unit. Dis one de equip am make e dey respond to situations wey get emergency and disaster dat's something wey need quich quick at ten tion. We con get the primary health care unit. Dis one dey help for medical check-up and e dey provide primary service care. We con get specila t-care unit. Dis one dey offer specialize medical services. Make we sey for example dental care. of thermology. You thermology na people wey dey talk about eyes or mammogram. We con get tele medicine unit. Dis one na the ones wey dey incharge for remote consultation and monitoring. Equipmet wey dem dey use for dere. Like medical equipmet wey dem dey use. ultrasound machine and other important machine na im dem dey use for dere. Make we con talk about the communication system. Satellite, phone, wi fi and other communication tools. Dem con get power generation. Like solar panels, generators and other sources dey. Dem dey do climate control too. Dem dey use air-condition heating and ventilation.

Today matter, na nutrition we dey talk about. How e take dey important. Nutrition na how body, how di food and di drink wey we take take dey affect our body. And how di drink wen we dey take in, take dey affect our cells. We need different different kind of nutrition, to make our body dey function well. Di kind of nutrition wey we need carbohydrate dey inside, fat dey inside, protein dey inside, minerals dey inside, and we need to eat dem from different different kind foods. To get dis nutirnt, wen we eat di food, e go break down for our body, e go come do nutrients, our body go come absorb am, but we need to chop am for di correct proportion so dat our body fit dey absorb am. We need to chop more carbohydrate so dat we go get more energy, our body go function well. And e go help us dey maintain normal body weight. If we no chop am enough, di person go dey dey weak. Den now we dey talk about di minerals for our diet, if we no get enough minerals, e go come affect our bones and di erson fit dey anaemia. Nutritions dey important for many reason oh, e dey affect our physical health. Good nutrition dey make children dey grow well and e dey help pregnant women too. So we know now sey if we get di right nutrition by eating right. Vitamins dey too wey also dey help body, di nutrition also good for our mental health.

Today wetin, today wetin we dey talk about na nutrition for a healthy life, from di minute wey dem born pesin di pesin don begin dey old, den constant exposure to our environment di tins wet we dey chop and di stress wey we dey pass from inside and outside dey also make us dey age over time. Ageing dey complex oh according to scientists becos dey don start to understand sey for inside di cell and moricular levels make we talk sey healthy cells now kon go spoil over time wen our immune system go kon shift e no go fit dey react, e no go fit dey absorb short term problems like injury, infection and diseases wey dey produce information throughout di body, time go also graduate to short time to protect our DNA wey dey contain our chromosomes. Dis and oda changes go kon make am less to fit dey deal with strength from inside and outside of our body our sense and tissue no go kon dey work well again den our health go kon start to dey decline.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

The polio immunization campaign. The key of the polio na make den end polio. na im make am e go be say in two thousand and seventeen, den con launch the initiative wey be comprehensive polio immunization campaign na to vaccine to vaccinitate millions of children world wide The key objective na to immunize over four hundred million children under the ages of five. Na to use immunity even those wey don receive the vaccine before dey con put strategies in place mass immu immunization com campaign to even conduct am for high risked areas con target children wey dey under five. then the health workers training dey con give them training, the health workers wey go dey give them vaccine. Also con dey monitor the progress den go dey waka from one place to another den dey even give to all this nomadic, travellers dey (urn) con also include community engagement con mobilize community leaders and pipu wey go help talk to so that they go collect the vaccine. Bet the challenges wen dey con get be say say for conflict areas, den no dey fit get access to children to invaccinitate (urn) to vaccinitate them.

To prevent infections from hospital, dis na to make di hospital dey safe for patients and pipu wey dey come dere. Tins wey dem need to do to prevent infection from hospital, one hand hygiene, make dem make sure sey health wokas dey wash dia hands everytime with soap, water and sanitizer, dem go also make sure sey dem dey wear hand glove, masks and gown to prevent infection. Another way na proper waste disposal, make dem dey dispose all dose biohazardous waste sharply. Another one na to dey keep di environment clean, make dem make sure sey di environment dem dey clean am everytime with disinfectant especially di patient room, dem go clean am mop with disinfectant, den operation rooms too di rooms wey dem take dey do operation, dem make sure sey dem dey disinfect am, clean am properly even di doctors wey go go inside every body go watch dia hands and dem go keep di common areas clean dem regularly also disinfect di common wey dem dey stay so dat di rate of infection fit reduce.

Regular check-up for dental check-up. One, prevent oral diseases. When you dey do regular check-up for your dental care, e dey dictate all oral diseases such as cavities, gum diseases, oral cancer for their early stage. Two, e dey maintain good oral health. Regular cleaning and check-up dey help maintain good oral health. E dey prevent bad breath, tooth decay and gum disease. Three, e dey boost confidence. A healthy clean mind dey boost self confidence and self esteem. Four, e dey help prevent systematic disease. Research don show sey link dey between gum disease and systematic disease. Like heart disease and diabetis. Benefit of oral dental check-up na, one. Early de ten tion. when you go dey check-up for early stage, you go notice sey you get oral issues and dem go help prevent am so dat e no go lead to more complex and more costlier diseases. E dey also boost confidence. When your teeth dey white dey shine, when you dey talk to people for outside, you dey get confidence dey open am anyhow.

Dis na steps wey you fit take wen you dey do first aid treatment for burn, one na to cool di bone with cool tap water for ten to fifteen minutes never no use ice take cool am oh. Anoda one na to remove the clothe and jewellery if di pesin wear wey near di burn area so e no go dey stick to di burn make e no for cos further damage, you fit apply ointment sure as basitracine for di place wey burn too. For di burn now we have different types of burn, one we have minor burn which dey affect only di outer layer of di skin and e dey dey less dan three inches, anoda one na moderate burn which dey affect both di outer layer of di body, outer layer of di skin and beneath di skin, anoda one na server burn dis one dey burn well well e dey affect all layers of di skin and di tissues wey dey inside, e dey dey larger Dan ten inches for dis particular burn e dey burn di body well well and e go kon injure di pesin very well dis burn so.

Sleep hygiene refer to practice wey dey help produce better sleep quantity, duration and consis ten cy. Good sleep hygiene dey important for physical mental health, cognitive function and over all quality of life. Important of sleep hygiene, one e dey improve sleep quantity and e dey establish sleep pattern wey dey lead to better and quantity duration of sleep, e dey also dey enhance cognitive function, to get adequate sleep dey improve remembering and problem solving skill, e dey improve physical health. Good sleep hygiene dey help regulate sef hormones, Inflammation and cardiovascular health e dey also support mental health, poor sleep hygiene dey link to depression, anxiety and mood disorder. Increase in productivity don dey link to good sleep hygiene too becos well rested individuals ten d to dey dey more productive than pipu wey no sleep well. To dey get good sleep hygiene you go set pattern wey you take dey sleep, time wey you take dey wake up and time wey you go take dey sleep, dat na good way to practice good hygiene.

Train you brain to dey fall asleep better Sleep hygiene dey good for mental health. So if you dey find am difficult to sleep, try create some routine train your body your brain on wen to sleep so e dey very important sey you go create routine give time wen you take dey sleep. Always deem your light, cool temperature, so dat you go fit fall asleep den limit your nap to thirty minutes during the day, you find out sey maybe your fone di brightness down your would turn your fone to do not disturb, den avoid coffee for sometimes because coffee still dey affect di time wey pesin still dey sleep and you also limit your alcohol intake because alcohol dey prevent some pipu not to sleep den for you to train your brain to sleep you take drink a warm cup of milk, glass of milk cause e dey still help to dey improve sleeping condition den exercise during di day e dey still help you fall asleep den if you see say you no fit fall asleep you fit watch some documentary or film

Social hygiene and sanitation dey important dis na to dey make public health dey main ten an public health and prevent spread of diseases, Personal hygiene to dey practice good personal hygiene too dey good sure as wen we use di toilet finish we go watch our hand with water and soap. Social hygiene kon dey tell us sey e dey good to keep our surroundings clean by cleaning our gutters, you fit use gik take watch di gutter and soap, anoda one na to dey dispose our waste well to dispose our water properly so day we go dey prevent diseases becos if you no dispose your waste well, e fit accumulate kon dey cause disease. Anoda one na vector control becos if you no practice social hygiene to dey keep your environment clean, you fit get plenty mosquitoes for di area which di vectors wen go dey carry diseases like malaria. So to dey keep our surroundings clean dey very important so dat we go dey maintain public health e also dey good too to dey prevent spread of diseases sure as vectors, malarial and di rest.

five ways wen you fit make mental health dey good, one na to connect with people wen dey around you, you fit dey talk with people you, join group of people, you build connect, you join club wen go dey make you dey happy, you be active, you look for active ways, you fit go cycling, you fit play game, you fit do gardening, you fit dance. di ish main thing na for you to discover di physical activity wen you love, another one na to take notice of things wey dey around you, you go dey pay at ten tion to things wen dey around you, you go notice like seasons wen dem dey change, you keep on learning, learn new things every day, you fit go sign up for course new course wen you wan learn. you learn how to play new instruments like guitar, violin, you notice it is fun den another one na giving; giving na Im be di smallest thing wen dey count, you fit make person like cup of tea, you fit help person maybe di person wan do laundry now you sey make I help you do am, you just offer help to somebody, you go notice sey you go dey dey happy every time. person fit wan pick something na you help am pick am, na so.

Why dem talk dis tin na di great race for dat covid ninteen period so, for dat period dem kon find out sey priority dey make pipu dey wear masks naim di International priority for public health agencies wey dey throughout di world dat time for covid nineteen pandemic kon dey find different ways wey dem go try pass di information sey di material wey be face masks so fit prevent transmission of infection, dem kon dey find different different means wey dem go take meet different pipu, naim dem kon bring out dis animation short animated story so wey be, wey be fumerious entertainment so kon take narrate am kon promote di wearing of mask to a larger audience, so pipu kon wen dey watch am now dem go dey happy to see am dem go kon wear di mask e kon promote di wearing of mask dat time so naim be di great race of covid ninteen story so wey you dey watch now, di tin help pipu wear mask well well dat time.

Cholera na infection wen e be sey na bacterium vibrio-cholerae na im dey cause am. cholera don dey since for many countries and e date back to ancient Greek, Indian and Egypt. di cholera dey spread well well oh, person when get cholera e fit like shit for inside river now, women go come carry the water go house go take cook, cholera don dey spread be dat oh. wetin dey cause cholera now, na conterminted water, like di one when i give example now, person wen get cholera go dey shit for water na, you fetch am, carry go cook, di person wen chop am don carry cholera. food cholera dey spread through contaminated water and direct contact with affected person, di cholera dey spread Rapidly because from di onset when e appear from one to five days, Cholera e don appear, di person go dey get diarrhoea, serious diarrhoea and vomiting dehydration go come set in. na how you fit take resuscitate di person na, you fit do sugar salt solution when you go take help di person, take revive small before you

Dis one na the ultimate guide to balance diet. Balance diet na the key to maitaining good health. And e dey easier to achieve oh dat where you dey look am so. To start, make we first of all breakdown the balance diet. Balance diet dey provide the body with necessarily nutrient, vitamins and mineral, so dat they go dey function properly. E dey help prevent different types of diseases. But e still dey promote overall well-being The, the we con get different food groups. We get food E say make you aim to dey chop like two to four servings of food a day mey you put varieties of colour food like berry, citrus fruit and apple. Vegetables still dey inside. Make we go for like three to five servings of vegetable when dark leafy green vegetable and bell pepper and carrot dey inside. Protein con dey inside again. Make we dey chop different varieties of protein from different source. Like meat, poultry, fish, beans and egg. Whole grains dey inside again. Make we dey chop like brown rice, whole wheat and whole grain paster. Dat reincoparated [2] product like cheese, yoghurt. All of dem into the diet. They no you dey still dey drink plenty oh.

I'm luck hamstring fast. Standing hamstring stretch, stand with your feet shoulder wide apart. Den you go con bend forward at the hip to stretch your hamster Seated hamstring stretch you go sit for floor with your legs stretched out for front of you. Den you go con lean backward to stretch your hamstring. lying hamstring, you go stretch con lie down with your back for left for one leg. You o con stretch towards the ceiling. You o con keep your leg um your knee straight. You o con fold am make e no roll. Den another one na foam rolling. You go use foam roller to roll out your hamstring when you go dey look backward of your leg. Another one na lacrosse ball. You go use lacrosse ball to release ten sion for your hamstring. You go con strengthen exercise. Deft compound exercise. You go target your hamstring clutches and lower

Healthy habit for children. Nutrition, make dem dey eat balance diet with plenty of fruits and vegetables, whole grains and leaf proteins. Make dem dey mix sugary drinks and fruit high in salt and sugar. Physical exercise always dey good for dem too. Make dem engage atleast sixty minutes of moderate to rigorous physical activities daily. So dat dem go get straight training and flexible exercise. Make dem establish consistant sleeping habit. Atleast sleep for eight to twelve hours of sleep each night. Create a relaxing bed time routine to promote healthy sleep habit. Hygeine na another one. Make dem dey wash their hand frequently with soap and water. And dey practice oral hygeine including brushing. and [2] teeth twice daily. Screen time, make dem establish screen free zone and times such as when dem dey chop and before bed time. Make dem set limit on screen time. And encourage physical activites and other hobbies before bed time so dat dem go dey sleep well relax well So when dem dey teach dem, they go go understand wetin dem dey teach dem.

IUD na intrauterine device. Na small t-shape device wey dem insert insert utrus to prevent pregnancy. Dis na the comprehensive types of IUD when we get. One na copper IUD. E dey release copper iron which dey prevent sperm from reaching where the egg dey. So fertilization no fit take place. E dey stay up to ten years for the body. Hormonal IUD, e dey release projection whcih dey thicken the cervical mucus. Dey prevent sperm to meet egg so dat fertilization no fit take place. And e dey stay three to six years depending on the bond. How the IUD dey work? One, e dey prevent fertilization. IUD dey prevent sperm from meeting the egg so fertilization no go fit occur. E dey thicken dis cervacal mucus. Hormonal IUD dey thicken cervacal mucus making it harder for sperm to meet the egg. Another one na changes uterine lining. IUD dey also change the uterine lining. E dey make it less hospital before implantation to take place. erm erm So fertilization no go fit take place.

phlebotomy na medial laboratory process, when them dey take collect blood samples from patients when them want take do test or research. di plebotomist go come wear hand glove for hand, come tie tomophy for di hand wey e want take collect dí blood, di blood sample when e dey collect from patients from different ways, e fit collect am for vein puncture or cavilary puncture. e go come prepare di patient, come tell educate di patient on wetin them want do, so dat di patient nor go fear e go dey comfortable. then blood samples when them dey collect di phlebotomist go label am, come store am, come transfer di blood sample go laboratory for analysis. wetin be their responsibilities? them dey collect blood samples from patients, then them go label, am store di blood samples, them dey maintain patients confidentiality and make sure sey their data dey accurate. them go come educate di patients before them dey collect di blood. di phlebotomist them dey work for hospitals, clinic, laboratories and blood banks and physician office. their main duty na to collect blood samples when them take dey do test or research for people. flɛ́bátɔ́mí ná mɛ́díkól lábɔ́rétrí prósɛ́s wɛ́n dɛ́m dé ték kɔ́lɛ́t blɔ́d sámpós frɔ́m péʃɛ́ns wɛ́n dɛ́m wɔ́n ték dú tɛ́st ɔ́ rísɛ́ʃ dí flɛ́bátɔ́míst gó kón wjɛ́ hánglóv fɔ́ hánd kón táí tómífí fɔ́ dí hánd wɛ́n í wɔ́n ték kɔ́lɛ́t dí blɔ́d dí blɔ́d sámpó wɛ́n í dé kɔ́lɛ́t frɔ́m péʃɛ́nts frɔ́m dífrɛ́n wéz í fít kɔ́lɛ́t ám frɔ́m vén pɔ́ntʃɔ́ ɔ́ kávílárí pɔ́ntʃɔ́ í gó kɔ́m prépɛ́ dí péʃɛ́nt kɔ́n tɛ́l ɛ́dúkét dí péʃɛ́nt ɔ́n wétín dɛ́m wɔ́n dú só dát dí péʃɛ́nt nɔ́ gó fjɛ́ í gó dé kɔ́nfɔ́tébó dɛ́n blɔ́d sámpós wɛ́n dɛ́m dé kɔ́lɛ́t dí flɛ́bátɔ́míst gó lébɛ́l ám kɔ́m stɔ́ ám kɔ́m tránsfá dí blád sámpó gó lábɔ́rátrí fɔ́ ánálísís wétín bí díá rɛ́spɔ́síbílítíz dɛ́m dé kɔ́lɛ́t blɔ́d sámpós frɔ́m péʃɛ́nts dɛ́n dɛ́m gó lébɛ́l ám stɔ́ dí blɔ́d sámpós dɛ́n dé mɛ́ntén péʃɛ́nts kɔ́fídɛ́nʃálítí án mék ʃwɔ́ sé díá dátá dé ákjúrét dɛ́n gó kɔ́m ɛ́dúkét dí péʃɛ́nts bífɔ́ dɛ́m dé kɔ́lɛ́t dí blɔ́d dí flɛ́bátɔ́míst dɛ́m dé wɔ́k fɔ́ hɔ́spítás klíník lábɔ́rátrís án blɔ́d bánks án fízíʃán ɔ́fís díá mén djútí ná tó kɔ́lɛ́t blɔ́d sámpós wɛ́n dɛ́m dé ték dú tɛ́st ɔ́ rísátʃ fɔ́ pípu